Abantwana abasesebancane abakunesari bayahlaliswa kuhle bahlale ndawonye bedle ndawonye ukuze bafunde ukuhlalisana bengabantwana abasesebancane, bafunde lokudla ndawonye lokusheya ukudla.

Amanesali lapho okufundela khona abantwana abasese bancane abangayi ku"primary education " kutholakala izthulo ezicucu lamamathafula amancane ukuze bakwanise ukuhlala lokusebenzela khona

Abantwana nxa besesebancane ukusuka ku 2 to 5 years bahamba ku nursery lapho aba thola khona izifundo zabo ezibalungiselela ukuthi bakhaliphe nxa sebesenza izfundo eziphezulu.

Abantwana abasesebancane banakho ukufunda kodwa bafunda ngendlela lemifanekiso lokulandezela umuntu oyabe ebafundisa bayezwa bayabona bafunda njalo.

Abantwana abasesebancane abatholakala e primary babhala ngama tshoko emdulwini lasemnyango le yinto ejayelekileyo nje etholakala ebantwaneni.

Ukwenzela abantu abasanda kufika endaweni abangakwaziyo bananzelele masinyane phandle kwesikolo iprimary kuyafakwa ibhakani elibhalwe ibizo lesikolo lokuthi kulenursery leprimary konke endaweni yinye

Abantwana abancane abasase primary bese sikolo begqoke ama unifomu abo bayafundiswa ukwenza imisebenzi yasekhaya ehlukehlukeneyo.

Udonga nxa lufanekiswe umbalisi efundisa abantwana abahlezi kakuhle ekilasini itshengisa ukuthi phakathi kuse primary school befunda abantwana

Abantwana abazelwe bekhubazekile bafundiswa endaweni yabo bodwa behlukaniswe labanye abantwana nje ngenxa yokuthi bona bayadinga ukunakekelwa kangcono ukudlula abanye.

Abantwana abasephuremari abahlali befunda kokuphela, kulethuba lokuthi bahlangane bebodwa, bewelelana. Lokhu kuyindlela yokuthi bafundane ,bazane bafunde lokuhlalisana.

Abantwana abasese primari bayafundiswa ukulungisa amawatshi angasebenziyo. Lokuthi amawatshi asebenza njani. Bafundiswe njalo lokuthi babala njani isikhathi kuwatshi ukwenzela ukuthi babekwazi ukuthi kuyabe kuyisikhathi bani.

Izakhiwo zezikolo zabantwana zakhelwa endaweni eziphakemeyo kancane ukuvikela ukugcwala kwamanzi nxa kutisikhathi sezulu ukuthi abantwana bengatshoni emanzini.

Kulezinye izindawo ezisasalele emuva ama primary schools abo ayenelisi ukuthi efake ifloor enhle abantwana bafunde ekilasini ele floor ecwebekileyo.

Ama primary schools asemakhaya ayande ukuba lezakhiwo ezingaphucukanga labantwana bakhona bahamba esikolo belama yunifomu angaphelelanga.

Abantu abasema secondary lasemacollege. Sebethola ithuba lokuthi basebenzise ezinye zezinto ezisetshenziswa kuma industries, kumbe kumaLaboratories amakhulu. Ukwenzela ukuthi baphangise ukufunda lokuzwisisa izinto ezitholakala kumaindustries.

Emasecondary lasemacollege abantwana bayafundiswa into ezokwenza ngezandla. Abangamankazana bafundiswa ukupheka emakhitshini.

Ukusebenzisa amamatshina afana lama microscope asebenza kumalebhu, aqala ukusetshenziswa abantwana besesebancane bese secondary school ukuze babe lolwazi ukuthi bazabe beyisebenzisa njani.

Emayunivesithi lasemasecondary schools abantwana bayanikwa ithuba lokuthi bazicabangele izinto zabo ngengqondo zabo ezintsha abangazilungisa.

Abantwana besendaweni yokufundela bayabe behlezi ezindaweni zabo belamaphepha awokubhalela lezinto zokusebenzisa ukuthi bafunde ukwenza umsebenzi

abantwana abase university kumbe ema college bayafundiswa ukusebenzisa u machine okuthiwa yi Leth lo usebenza ukubumba kumbe ukubaza izinsimbi

Abantwana abase university kumbe ecollege nxa befundela kuma work shop bayafundiswa ukuthi baqoke iziqoko ezibavikelayo nxa besebenza ukuthi bangalimali.

Phezu kweminyango yezakhiwo zokufundela kuyabe kubhaliwe ukwenzela ukuthi abantu bemzini kumbe abantwana besikolo bangalahleki baphangise bazwisise ukuthi kwenzakalani.

Abantwana abase sekhondari bayabuthaniswa ngumbalisi aqale ukubatshela into zokwenza lokhu kubenza bakhule bengabantwna abakwzi ukulalela lokulandela abayabe bekutshelwe nganbabalisi kumbe ngaabantu abadala.

Abantwana besikolo abadlala ibhola bayabingelana bengaqali ukudlala baphinde babingelalane nxa sebeqedile ukutshengisa ukuthi bayawelelana lokuthi bayazwana.

Ukudla kwabantwana abesecondary kufakwa emandishini amakhulu ngenxa yokuthi babengabantwana abanengi kakhulu baphakulelwe kusuka emandishini.

Ababalisi ngabantu abazimiseleyo ukufundisa abantwana abasesebancane abasakhulayo ukuthi babe lekusasa eliqakazile, lokuthi babengabantwana abakhula bekhaliphile.

Abantwana abasema secondary bayakhelwa izikolo lamakilasi amakhulu ukwenzela ukuthi bakwane ekilasini babe bethola umoya omuhle.

Ukwenzela ukuthi abantwana abase secondary bafunde ukubamba lokugcina isikhathi, bafakelwa i time table. Leyo yindlela yokuthi bakhule bengabantu aba responsible.

Ukwakhiwa kwamasekhondari alezakhiwo ezelekeneyo lendawo enhle ekhangayo yikwenzela ukuthi abantwana bathazelele ukuba sesikolo bathande lokufunda

Ngenxayendawo encane etholakala emadolobheni, izikolo ezemasecondary ukuze ithwale abantwana abanengi, izakhiwo zakhona zenziwa zibe zinde zelelane.

Emasekhondari balungiselwa amatafula abambane lamabhentshi awo. Amatafula la ayavumela ukuthi bafake amabhuku abo ngaphansi bafunde bekhululekile.

Abantwana abase secondary. Kulethuba abaliphiwayo elingasilo lokufunda lapho abahamba besiya emdlaweni ehlukeneyo efana lokugijima lokudlala ibhola.

abantwana abase secondary nxa befundela endaweni lapho abanengi khona kuqakathekile ukuthi basebenzise ama mic lama speakers ukwenzela ukuthi onke umuntu azwe okutshiwoyo

Abantwana abangamankazana abasesecondary baphandle kwesikolo balinde ukungena phakathi nxa isikolo sesivulile ngesikhathi sokuvula isikolo.

Abantwana abase secondary bahlala ngendlela ehlelekileyo ngenxa yokuthi balezitulo zokuhlala batshiya indlela yokuthi umbalisi ahambe phakathi kwabo.

Abantwana abase secondary abadingi omunye umuntu ukuthi azobasiza ngokuhlanza isikolo sabo bayazihlanzela bona bodwa ngokuhlikihla amafasiteli langoku dobha amaphepha.

Ama secondary schools ayabhala ngaphandle kwawo , ukuthi bapha izimfundo ezezinga langaphezulu , le yindlela eyokubiza abantwana besikolo ukuthi babuye bezofunda bathole imfundo yangaphezulu

Abantwana abasesekhondari kulilungelo labo ukut bagqoke ama yunifomu ukwenzela ukut kungakhayi ukuthi odubekayo nguwup otholayo nguwuphi befanane

Ezikolo ezifana nase secondary. Kakufundwa nje kuohela. Kulezikhathi lapho abahamba khona besiyahlabela, bejabula. Betshengisa amathalenta abo.

Abantwana baseSekhondari bathiwa bagqoke amayunifomu ukwenzela ukuthi bakhanyakale behlonipheka, sokwehlukene labase Yunivesi abagqoka abakufunayo. Laba benzela ukuthi bafunde ukugqoka kuhle .

Ukunika ulwazi ebantwaneni basema secondary balungiselwa ama library lapho abahamba besiya bala khona bazwisise okunengi abangakwaziyo

Abantwana abasesebancane abaseSekhondari abalesifiso sokuthi nxa sebekhulile basebenzele kumalabhorethi ,bayahanjiswa kumalabhorethi awesikolo sabo eseSekhondari.

Abantwana abase sekhondari bayafundiswa besetshenziselwa amaprojetha lamalephuthophu lamadeskithophu. Lokhu kuyabasiza ukuthi babephambili entweni ezilokwenza lethekhinoloji.

Amabhentshi namatafula abantwana base secondary, selungiswa ngensimbi ezibutshelezi ukwenzela ukuthi abantwana bangalinyazwa yinto abazisebenzisayo.

Abantwana abaseSecondary bayathola ithuba lokudiscusa bebodwa bengafundiswa ngumbalisi ukwenzela nxa ezwisisa okukhulunywa ngomunye wakhe ukudlula okukhulunywe ngumbalisi.

Ema yunivesithi umbalisi kumbe u lecturer uyasukuma aqalise ukufundisa abantwana. Abantwana besikolo bayaqala ukubhala phansi, into ezinengi abazibhale phansi yibo abazahamba beyezidingela befunde bebodwa.

Ema yunivesithi lazisikolo, benzela ukuthi abantwana benele endlini, bangene bebanengi, kwalungiswa izintulo ezilendawo zokubhalela ukulokuthi babe lamadesiki amakhulu adla indawo.

ama universities zindawo ezinhle ezifanelwe yikuhlala zihlanzekile kulabantu ababhadalwa ukuthi bahlale benakekela indawo ze university ukuthi zihlambuluke lokuhlanzeka

Abantwana abase univesity bahlala e lecture theator bamelele u lecturer azobafundisa abayenzi njengabantwana abase primary kumbe e secondary abamelele ukubizwa.

Indlu yomntwana ose yunivesithi iyodwa injalo ihlala yonke into yomntwana wesikolo ayisebenzisa nxa esesikolo i shelf iyabe ilezicathulo lama toiletries akhe indlu yonaleyo yiyo ayisebenzisela ukulala.

okwenza e university kutholakale abantu abalezimota zabo lokuthi esikolo kutholakale izimota ezinengi ezehlukeneyo yindaba yokuthi e university kuyatholakala abantu asebesebenza kodwa befunda

Abantwana abaseyunivesithi bathanda ukuthi ezindlini lapho abayabe behlala khona kubelamathebuli lezitulo ukwenzela ukuthi nxa sebefuna ukubala bathole ukuhlala kuhle befunda.

Es'kolo kungabe kuse primary, eSecondary kumbe e University kulamabhakane abe ephakathi es'kolo akhomba ukuthi indawo ngendawo kwenziwa ngokwani ukwenzela abantwana beskolo ukuthi bengalahleki

Abantwana nxa beqhubeka ngesifundo zabo sebese university benza into yinye abayabe beveled beyifisa empilweni befundela umsebenzi ukuthi bazabe besenzani empilweni

Ngenxa yokwanda kolwazi lokwanda kwabantu, izikolo lamaYunivesithi kuyakhiwa okunengi ukwenzela ukuthi abantwana bathole indawo zokufundela.

Amalabhorisi atholakala emaYunivesithi atshengisa ukuthi sengawezinga eliphezulu ngoba lawa asetshenziswa ekuboneni ezinye izinto eziphezulu kakhulu ezingasizo ezibona ngabantwana besecondary.

Ama univesithi yindawo etholakala abantu asebekhulile kancane abasase ngamajaha lezintombi, buafunda izinto ezehlukeneyo ezinengi.

Esangweni elingena eYunivesi kufuze kukhange abantu kutshengise ukuthi sokusendaweni lapho okufunda khona abantu abezinga eliphezulu.

Njengendlela yokukhanga abantwana base university indawo zabo zokufundela zenziwa zibe zinhle kakhulu ngoba laba sebengabantu asebekwazi ukukhetha kakhulu njoba sebekhulile .

I"WIFI" itholakala ndawo zonke eYunivesi. Leyi kuyindlela yokuthi abantwana bathole ulwazi masinyane lalapho abacabangele khona ukuthi baludinge.

Eyunivesithi abantwana besikolo bayahlangana endaweni yinye lapho ababhalela khona .bebala izinto ezehlukeneyo ezama programs ayehlukeneyo.

Indawo zokubalela ezemayunivesithi zihle kakhulu ziyabukeka ziyakhanga abantwana besikolo ukuthi bazobala lamabhuku akhona alula ukutholakala ngenxa yokuthi ayabe efakwe kuhle.

Indawo zokufundela kumbe ukubalela ezabantwana besiko kutholakala amatafula lezitulo zokuhlala lalashelufu lapho okuyabe kuhlezi khona amabhuku.

Eyunivesithi njengabantu abasesibangeni eliphezulu bahlaliswa ezindlini ezinhle njalo bafundiswa ukuthi behlale bebabili kumbe bebathathu ukwenzela ukuthi bafunde ukuhlalisana endaweni